Shibumbe shitwela shibumbe shino nga bashibumba ano bashombekha khu'cement nga ba'andikhakho bali inpe independence, shibumbe shino shabonekhane nga esi linambo lishebulilakho khu'independence

Kubaata kwekhumeetsi nga kubofu naabi ikunywa kumiliyu kuli ni tsiragyi tsibili imwanga ni maali kuli khumeetsi khakusuba kwabayayilile ikunywa wako kwa'ambilemo kha'ngeni khafiti, kwabonekhane nga kutsa khulya

Luguudo lwa marram nga luguudo lumiliyu, tsindulo tsilikayo bunyaasi nga ilikho i'pikipiki ndwela isi ilikho umundu mutwela ili khutimilakho nga yakhasile itaala ye ibweeni. Iliyo ni khasolo khe mu sisaali khaleeyi nabi likosi khakhalisa luguudo.

Shirimba, shirimba shino shilimo intsu tsindeyi naabi tsingali atenga shimiliyu shilimo lugudo tsimotokha tsepangile khulugudo luno i'line khatsikyenda inga nibabandu bekhubikyele busa nitsipikipiki bilimo bakali maabi.

Umusaani mutwela ukwarire sapatu uwo blue ni imbaale inyimbi imali i'tshirt oba isaati imwangamu wa'ambile bumitso mukhaselo khebufwanile nga bwemwani, wabonekhane nga ukhotsokhakakho khubusesa

Umwaana mutwela uwengaana nga wimile a'ano wakwalire I'skati imaali ni shangaki shibesemu, i'nyuma we iliyo kamanda kesi batekhela nga barelewo ni khasitool itaayi iliwo basaani babili ba bekhale awo

Inimilo iye nasimya, inimilo iyi nga babyaala nasimya mu tsi'line nga ili ni lilooba limiliyu limaali nga nasimya asiili kamabaala itaayi we inimilo iyino iliyo kimisaala kimikaali ate kimileeyi.

Babaana bemishibina babaana bano bali bafiti nga bekhale khutsi'desk iliwo umwaana mutwela uyusile likoosi lyewe nga wa'ambile kumukhono khu'desk weyikamililekho nga waloleleleno, umwaana oyu uwengana

Khamuli khatwela nga khali a'ano mukewa, khamuli khano kha khakhoolakho bumuli bukali naabi muli buli mu rangi ya purple nga ni inzushi indwela yakwile khukhamuli khalala yawunilemo kumunwa khenunamo butsamu, butsamu buno nibwo bukiyeta khukhola bubushi

Umukhaasi mutweela uwimile ano nga waboyile shitambaala sya blue i'murwe we. Wakwarire in igomasi warere kamatoore tsingota ibweeni we iliwo yesi ki isi bakulisila tsinyaanye ela nga tsipangakakile tsili khu meetsa.

I'room indwela nga umukhaasi mutwela wekhalemo wa'ambile i'laptop yewe warere khukhameza Khali khakhebotokhelefu umukhaasi uno wabowa litsune walosa inyuma nga wakwarile tsingubo tsimaali

Bumuuli bukaali nga buli mukyewa ano bumiliyu, bumuuli buno buli bwa'pink nga bilikakho bubundu bwa'yellow khukari, bumuuli buno bukomba intsushi ate intsushi nayo yikomba bumuuli

Kusaala kuleyi ate kuboofu nga kusaala kuno kwayawukhanakakho kimisokya kimikali khungaki nga tsisolo tsye musisaali tsitalangi tsaninile khukusaala kuno tsakonile khumisokya tsafanile tsiliyile shakhulya

Sysawe sye lifundo syesi benyayilamu nga basyombekha ano syisyibotokhelefu nga ni anzye anyone barawo akhuunu isi tsimotokha tsinyala tsapakinga ela nga iliwo ni bu motokha bufwiti bukaalikho bupakingile.

Iseekhele oba litoore nga lishili khwanisa ni shifani shali ambile mungakyi isi kamaru kawukhanila nga lili munimilo iye kamatoore kakandi kamanji naabi

Bilungo bye mutsinyenyi bikhaali bitweela ni'bibindu bibindi babipangile ano nga khababikulisa umuli bitungulu, tsinyaanye green paper nga ni'kamarofu babipangile mubi box box wabonekhane nga bali khukhakakho khubikulisa

Kameetsi kamanji oba inyanza nga inyanza yiino ilimo kusoolo kutwela kukonilemo kwesi balanga bari hippopotamus nga kusoolo kuno khumunkongo kwako iliwo ni linywinywi litwela lyemumbanga Lili muranji imaali yakumikhilekho

Shishombekhe shitwela sishombekhe shino shibonekhane nga ikeresiya isi besayilamo nga bashombekha sileyi she'goorofa, bashibimbila kamabaati kamabesemu shili ni'compound imiliyu itaayi ligulu lyabonekhile Lili lya'blue nga lilikho lifumbi liwanga

Imeza indwela isi babasa mubibawo nga ilyano babikhilemo i'laptop nga luwandu ilikho sitabu barerekho i'pen ni glass ye'kameetsi luwande lulundi luliyo isimu ili imbofu nga yasimile isi screen yayo ili imaali

Khasolo khe mu syisaali khesi balanga inyisi khemile ano mu kyeewa nga ili ni bubwika buleeyi. Mu kyeewa isi yimile ilimu bunyaasi bumiliyu nga inyuma wakho, iliyo kimisaala kimikali ikibonekhane nga syisaali.

Kusolo kutwela namwe ku pussy kuli mu rangi imali nga kwakonile ano, isi kukonile andu bulikawo buwaanga, inyuuma wakwo iliyo ukundu kuboofu kubonekhaane nga libaale namwe kuchuuma.

Umuundu mutwela uli mu rangi imali ni imwaanga wa wekamilile ano wafwanile uli khuwungikhila. Umuundu yuno wakwarire tsingubo tsimali ni i'mask imwaanga khu munwa khwe warerekho ni tsi galubindi.

Kunywinywi kwe musiru, kunywinywi kuno nga kuboofu kwatsoowa naabi ilinwa wakwo kwasuutile lutaya mungaki khakukendela mubunyaasi buleyi naabi nga kwasuutile ni bunyaasi bulala khukunwa khwako inyuma ni isi kuli, bunyaasi buleyi naabi ela

Babaana be mu syibina nga Babaana bano bakwarire uniform uwa light blue nga buli mwana kha khabakhakakho khukhwiyika kimilimu kye kamakhono ba'ambile buwuzi ni tsimbiso mukhono khabakhakakho khunaba bitambala.